takelaby iray ah eo amoron-dalana izay miloko fotsy izay tana tokam-barotra na orinasa lehibe iray ao anatin'ilay takelabi dia hitanareo karazan zavatra izay varotan'ilay orinasa io eo amban'ilay takelaby kosa dia misy fivarotana mpoketra sy kitapo maro samyhafa

"Ambohimpionana" no afaka ilazana ity tanàna ity."Analakely" no anarany ary toerana manamarika ny tanàn'Antananarivo izy io. Ahitana ireo karazana zavatra rehetra ilainao toy : ny sakafo, akanjo, kiraro, firavaka sy ny maro samihafa.

Anisany tena tian'ny zatovovavy sy lahy amin'izao fotoana izao ny zavatra vita gasy toy ny firavaka avy amin'ny akorandriaka, ny vatosoa maro samihafa ary ny hoditra izay mampiavaka an'i Madagasikara.

Tsara ny olona raha mihinana voankazo karazany telo isan'andro satria sakafo ara-pahasalamana izany voankazo izany anisan'izany ny papay, ny paoma, ny voajabo, ny garana, ny mananasy sy ny maro samihafa ihany koa afaka hataonao ranomboankazo ihany koa izy ireo.